Abasebenzi besibhedlela, abagqoke impahla zokuzivikela. Ngabantu phela labo. Kakumelanga bethole imikhuhlane. Njengoba besebenza lezigulane, ezibuya zigula imikhuhlane, etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi bezivikele.

Umama ohleziyo ogqoke imasiki elombala omhlophe njalo ugqoke isikipa esilombala omnyama, eceleni kwekhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela ekhanya ehlaba umamalowu ijekiseni.

Owesilisa ohleziyo wakhangela phezulu wakhamisa kukhona umuntu eceleni kwakhe okukhanya ukuthi engaba ngu dokotela egqoke i mask ezandleni ugqoke amagilovosi kukhanya ehlola lowo okhamisileyo emlonyeni

Abantu, ukhona ogqoke okumhlophe wavala amakhala akhe konke lekhanda, ezandleni ugqoke ama gulovisi alombala olithanga okukhanya ukuthi umuntu lo uyazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle abanengi abahlezi phansi; ukhona omunye okhanya ukuthi uhlaba usisi ohleziyo ijekiseni njalo ezandleni zabo, bagqokile ama-gloves alombala omhlophe.

Umuthi ohleziyo oqgoke imask elombala omhlophe .Ezandleni ugqoke amagilovisi njalo wagqoka loku mhlophe .Ukhanya ehlaba umuntu ohleziyo ijekiseni .Okukhanya ukuthi umvikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Umuntu wesifazana ohleziyo ugqoke imask elombala omnyama kukhona eceleni kwakhe udokotela ogqoke impahla ezimhlophe lamagilovisi alombala omhlophe ekhanya ehloma eyinye into kumama lowu ohlezi phansi.

Umfanekiso otshengisa owesilisa kanye lowesifazana .Kukhona amabala abhaliweyo ,amabala lawa abhalwe ngokumhlophe njalo owesifazana kukhanya ebobotheka.

Kukhona umkhuhlane osumemethekile elizweni. Umkhuhlane lowu ngowe Covid-19.Ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi behambe ezibhedlela beyehlaba ukuze bebavikele umkhuhlane lowo.

Abantu ababili, owesilisa kanye lowesifazana. Owesilisa ugqoke isudu wafaka kanye lethayi . Kukhanya bebambisane eyinye into ezandleni . Ngemuva kukhona itafula evalwe ngelembu elimhlophe.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya bavalile amakhala abanye bakhona kanye lamkhanda. Omunye ugqoke amagilovisi ezandleni.

Abantu abasebenza esibhedlela kulezinsuku sebetshona begqoke izigqoko zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane njengoba besebenza labantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo

abantu abahleziyo abagqoke ama mask njalo kukhanya omunye bamhlaba ijekiseni okutshengisela ukuthi bayamvila emkhuhlaneni etshiyeneyo ukhona omhlaba ijekiseni okhanya egqoke ijazi elimhlophe labo dokotela

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi balinde ukuthi behlatshwe labo ijekiseni. Ukhona njalo ohleziyo okhanya sebemhlaba ijekiseni okukhanya ukuthi kukhona umkhuhlane ababavikela kiwo.

Abantu bezempilakahle abanengi sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imkhuhlane ngabantu labo kumele bezivikele emkhuhlaneni eminengi njengoba abantu abahamba esibhedlela bebulawa yimikhuhlane eminengi

Umama uhlezi uthwele umntwana, njalo umama ugqoke imusk. . Eceleni kukhona okhanya engani ngumongikazi ekhanya ebambe umntwana engani umlungisa itshubhu encedisa umntwana ukuthi aphefumule esemakhaleni.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu kukhanya besendaweni lapho okulempompi khona begeza izandla. Kuqakathekile ukuthi abantwana begeze izandla ukuze bezivikele emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Umuntu okhanya esendaweni lapho okukhiwa khona amanzi. Kukhona impompi ekhanya iphuma amanzi. Ubambe isigubhu esilombala olithanga. Okukhanya ukuthi ukha amanzi. Kugcwele izihlahla eduzane.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi. Kukhona imiganu phezu kwetafula. Imiganu leyi ikhanya ilokudla okutshengisela ukuthi bayadla. Kuhle ukuthi abantwana befunde besuthi.

Abantu bezempilakahle abakhanya behlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Abesilisa kanye labesifazana kukhanya ukuthi kukhona abaxoxisana ngakho. Ukhona njalo omileyo ogqoke okulombala olithanga phezulu.

Igabha elilempompi igabha leli lilombala omhlophe umntwana ukhanya ebambe impompi okutshengisela ukuthi ufuna ukuvula amanzi ageze izandla zakhe uyazithanda lumntwana ingcekeza akayithandi.

abesifazana abakhanya behlezi phansi baqhiyile amakhanda abo kukhona njalo okhanya engathi ngu dokotela phakathi kwabo ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ehlola umama umkhuhlane we BP

Abesifazane abahleziyo bagqoke kujle njalo babukeka behlanzekile omama laba. Omunye uqhiyile ikhanda uqhiye ngeqhiye elombala olithanga. Kukhanya bebeke izandla zabo phezulu kwetafula bonke.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe kukhanya ukuthi ngumuntu wezempilakahle kukhanya ebambe imayikhi esandleni okukhanya ukuthi uyakhuluma kukhona abantu abahlezi phansi abakhanya bemlalele

Abantu abamiliyo kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanya phansi kwalaba bantu njalo phansi kugcwele izigumbu. ezineng, izigumbu lezi zilombala olithanga

abantu bezempilakahle bayahlala phansi behlangane bethi gwaqa bexoxisane nxa kuyabe kukhona umkhuhlane oyabe usuthe wamemetheka esigabeni bayabe bexoxisana ukuthi bazasebenza njani abantu ukuze bebavikele emkhuhlaneni lowu

Abantwana abanengi abakhanya ukuthi bajabule baphakamise izandla zabo phezulu. Abantwana laba bagqoke okulombala olithanga phezulu njalo phakathi kwabo kukhona abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle.

Umuntu omileyo ekhanya eqiyiile ikhanda njalo ugqoke le maski phambi kwakhe kukhona umtshina okhanya ulayithile umtshina lowo ulompala omhlophe njalo kukhanya ukuthi angaba ehlolwa ngomtshina lowo.

Abantu abamileyo endaweni lapho okukhiwa khona amanzi kukhona umgodi kulomama obambe umgodi kulomntwana obambe isigubhu esilombala olithanga okhanya ukuthi uyakhelela amanzi bami duzane kwendawo egcwele izihlahla.

Ukugeza kuqakathekile njalo kubalulekile ukugeza ngemuva kokubana usebenzise isambuzi .Kumele ugeze izandla ungakadli ukuze uzivikele emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Laloba suqedile ukudla kumele ugeze izandla njalo.

Abantwana abanengi abamileyo kukhona abanye abakhanya begeza izandla kukhona iditshi ngaphansi elompala obomvu. Abantwana abayithandi ingcekeza bafuna ukuhlala behlanzekile ezandleni zabo khona bezazivikela emkhuhlaneni eminengi.

Abantu abahleziyo emabhenjini esibhedlela abanengi. Kukhona njalo abanye abamileyo okukhanya ukuthi abantu laba balindele ukungena phakathi bebone odokotela kumbe omongikazi.

Abantu abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxisana omunye wesifazana ukhanya ebambe imic okukhanya ukuthi nguye ophiwe ithuba lokuthi akhulumele ukhona njalo amalephuthophu kanye lezigubhu .phambili kwabo.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi bayaxoxisana njalo kukhanya kungabantu bezempilakahle phezulu kwetafula kukhona izinto ezinengi ezitshiyeneyo njalo kukhona okhanya ehlezi yedwa ogqoke isudu emnyama lontanjana olombala obomvu.

Umuntu ekhanya egeza izandla empompini okutshengisela ukuthi uyazivikela emkhuhlaneni eminengi kuqakathekile ukugeza izandla sikhathi sonke nxa usiya kudla laloba usuqedile ukudla.

Umuntu wesilisa okhanya emile emgwaqweni. umuntu lowu ubukeka engcolile, njalo egqoke impahla ezidabukikeyo. Okukhanya ukuthi ugula umkhuhlane wengqondo. Kumele abantu bamuse esibhedlela, sabantu abagula ingqondo, ukuze ayethola usizo.

Abantu abasesi bhedlela sabantu abagula ingqondo abanengi abamileyo abakhanya bese mkhakhasweni njalo ngabe sifazana labesilisa abame endaweni ebukeka ihlanzeke kakhulu.

Umuntu ohlezi phansi okukhanya ukuthi engabe engaphelelanga engqondweni. ubukeka engcolile njalo ugaxe iviri . Umuntu uhlezi endaweni engahlanzekanga .Okufanele ukuthi nga uyathathwa ahanjiswe esibhedlela ayethola usizo.

Abanye abantu bayathatha izidakamizwa becine sebehlanya ekucineni uthole umuntu esehamba emgwaqweni egqoke imphahla ezidabukileyo njalo engcolile okutshengisela ukuthi uyabe esehlanya umuntu onjalo kumele ehanjiswe esibhedlela sabantu abagula inqondo

Abantu abamileyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Bagqoke izikipa ezifananayo phezulu abanengi. Kukhona njalo eceleni owesifazana ogqoke ibhatshi. Owesilisa ugqoke iyembe umile phakathi kwabantu laba.

Utshani obuncane obuhle obuluhlaza kukhona amabhakane phakathi kotshani lawa abhaliweyo kukhona njalo izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko lezakhiwo ezikhanyayo.

Isibhedlela esiyakhiwe kuhle kakhulu, Isibhedlela lesi sipendiwe njalo sikhanya silamafasiteli. Phansi kukhanya kuhlanzekile kakhulu okutshengisela ukuthi kusesibhedlela.

Abantu abane, abathathu bahlezi omunye umile. Omileyo ugqoke okuluhlaza phezulu. Njalo kulabo mama ababili abahleziyo abaqhiyileyo. Omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe uthwele amaphepha ezandleni.

Omama abakhanya behlezi phansi esibhedlela. Omama laba abanengi bathwele abantwana. Okukhanya ukuthi bengabe belande ukuzahlabisa abantwana. Kuqakathekile ukuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni.

Abantu bezempilakahle abagqoke izigqoko ezilombala oluhlaza, bavalile amakhala abo ekhanda lakho bavalile, ezandleni bagqoke amagilovisi alombala omhlophe bayazivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

ezibhedlela zikhona imota ezithwala abantu abagulayo imota lezi zilombala omhlophe kanye lobomvu kukhona imota ezintathu ezimileyo

Amaphepha akhanya enamathiselwe njalo elinye iphepha likhanya lilomfanekiso. Phezulu kukhona umduli olombala olithanga obhaliweyo, eceleni kukhanya umduli olezitina.

Abantu abakhanya bemile esibhedlela eceleni kukhona utshani obuluhlaza obukhanyayo njalo phansi kubukeka kuhlanzekile akula ngitsho iphepha, kumele kuhlale kunje esibhedlela.

esibhedlela kubukeka kukuhle kakhulu phansi akula yona ingcekeza njalo kuyacazimula kukhona umuntu okhanya ehlezi njalo imiduli yakhona ipendiwe kubukeka kukhle phakathi

Odokotela kumbe omongikazi ezibhedlela nxa bephuma elabhorethi kumele begeze izandla zabo. Kukhona njalo iphepha elinamathiselweyo emdulwini ekibatshela ukuthi begeze izandla.

Esibhedlela kumele kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Phansi kubukeka kucazamula akula ngitsho iphepha. Abantu bezempilakahle bayaxwayisa abantu ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

umuntu okhanya elele etshanini obuluhlaza ngemuva kwakhe kukhona izihlahlana eziluhlaza ezicecisileyo njalo kulegedi elilombala omhlophe elikhanyayo phezulu kulebhakane elibhaliweyo

Abantu ababili abahleziyo kukhanya ukuthi bayaqoqa bonke ngabesifazana kukhona omunye osebambe umunye ihlombe okutshengiselwa ukuthi ukhuluma laye njalo esandleni uthwele usiba lephepha elimhlophe ekhanya ukuthi uyabhala.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi basesi bhedlela balinde ukubonwa ngodokoteka kukhona njalo othwele ugogo esandleni Okukhanya ukuthi lungabe lumsiza nxa ehamba

Esibhedlela kumbe emakiliniki kumele kuhlale kuhlanzekile ngasosonke isikhathi ngoba kubuya abantu abanengi abagula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kumele kuhlale kuhlanzekile.

Amabhokisi alombala omhlophe amanengi kukhona njalo phezulu kwetafula amaphepha amanengi amhlophe kubekhona njalo leminye imitshina emhlophe phezulu kwetafula leyi.

Abantu abathathu abamileyo . Omunye ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe njalo phezu kwetafula Kukhanya kulamahlamvu lezinye izinto ezitshiyeneyo .Kulomgigo kanye lengiga.

Abantu abakhanya behlezi bagqoke amajazi amhlophe bonke njalo kukhona abanye abakhanya bebobotheka beveze amazinyo eceleni ukhona njalo omileyo egqoke ijazi elimhlophe

abesilisa kanye labesifazana abakhanya bemile phambi kwesakhiwi ngemuva kwabo kukhona ibhakane elibhaliweyo njalo abntu laba babukeka behlanzekile kakhulu bamile endaweni enhle ehlanzekileyo.

Nxa ufuna ukuba ngomongikazi kumbe ufuna ukuba ngudokotela kuyafundelwa njalo kuyinto enhle ngoba uzabe usiza umphakathi uyahamba esikolo okweminyaka usiyakufundela lokhu

Abantu abathathu abagqoke impahla zokuzivikela. Kukhona othwele usiba okhanya ebhala phambili kwebhuku njaalk kukhona umuntu omileyo, omunye uhlezi laye ngale.

Abantu abalomkhuhlane wenkomo, kumbe abathanda ukuqubuka emzimbeni. Bayaphuma amaqhubu amakhulu ayabe eluma. Kumele bagijimele esibhedlela, Beyethola usizo kubodokotela.

Abantu abahlezi ngababili ngababili okukhanya ukuthi bayaxoxisana labantu bezempilakahle kuhle ukuthi umuntu umbuze uyakutshela okuyabe kumhlupha njalo uyabe ekhululekile ngoba abantu laba abahambi bekhuluma imfihlo zabantu

Abantu bezempilakahle abakhanya behlezi phansi phambi kwabo kukhona amadoda amabili ahleziyo njalo amadoda la wonke agqoke amasudu afaka lama thayi omunye ukhanya ephakamisa isandla okutshengisela ukuthi engabe ekhuluma

Kukhona umkhuhlane osuhlaselile omama, omama abanengi sebebulawa ngumkhuhlane owekhensa bayabe bekhala ngokuthi izibeletho zabo zibuhlungu. Bengahamba esibhedlela odokotela bayafika bebatshele ukuthi balesifo sekhensa.

Esibhedlela kukhona esibhedlela lapho okulatshwa khona abantwana abancane. Kube lesibhedlela lapho okulatshwa khona abantu abadala. Kukhona udokotela abagqoke amajazi amhlophe. Omunye ukhanya ebamba umtwana ohlezi embhedeni.

Imota ethwala izigulane nxa uyabe ulomuntu ogulayo ekhaya. Uyatshayela isibhedlela ucingo. Kuyabuya imota leyi ilanda isigulane. Yona ilombala omhlophe kanye lobomvu.

Isibhedlela esiyakwe kuhle kakhulu, isakhiwo sesibhedlela lesi sibukeka sisihle ikakhulu phezulu siyakwe ngomduli olezitina ezibomvu , kukhona amafasiteli lemota emileyo phakathi elombala omhlophe.

Umama uhlezi embhedeni ugqoke iskhipha esilombala omhlophe, njalo embhedeni kukhona umntwana umncane olalisiweyo. Kukhona owesilisa omileyo ekhanya ebambe umntwana lo emncane. Eceleni kukamama ukhona owesifazane oqiye ngeqiye emhlophe.

Owesifazana olele ebhentshini kukhona njalo isikhwamaenyaweni zakhe kukhona njalo abanye abantu kulomama omileyo othwele isikhwama sakhe okukhanya ukuthi balinde ukungena phakathi abantu laba babone udokotela.

Umama uhlezi embhedeni ukhanya uqeda ukubeletha .Kukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe. Othwele umntwana omncane esandleni .Umama ubukeka ejabulile ngoba kuyisibusiso ukuba lomntwana.

Abantu abanengi abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuthi basesibhedlela Balinde ukuthi bengene bebone odokotela kumbe omongikazi

Abantu abakhanya bemile emagcekeni esibhdlela. Kukhona imota emileyo elombala omhlophe elamavili amnyama. Kukhona owesifazane omileyo duzane kwemota leyi njalo kukhanya omunye umntwana ebambe ikhanda.

Ibhakane elikhulu elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kukhona izakhiwo ezikhanyayo kuphinde kube lezihlahla ezinkulu ezikhanya ngemuva eziluhlaza tshoko.

Esibhedlela phakathi kukhona amaluba amahle acecisileyo kanye lotshani obuluhlaza. Phakathi kotshani kukhona ibhakani elifakiwryo elilombala omhlophe elibhaliweyo. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu.

Abantu abanengi abahleziyo emabhetshini esibhedlela njalo kukhona abanye abamileyo kukhona utshani obuncane obuluhlaza phakathi kotshani kukhona isihlahla esihlanyiweyo kulebhakane njalo elimhlophe elibhaliweyo.

Izibhedlela ezinengi zandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela njalo kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo lezimota ezimileyo.

Esibhedlela phakathi kukhona ikhemisi, lapho okuthengiswa khona imithi. Abantu kabasathwali nzima, nxa bephuma kubodokotela, sebebabhalele imithi. Bahle baqonde khona ekhemisi, beyethenga.

Abantu beźempilakahle okukhanya behamba abanye bagqoke amajazi amhlophe. Kukhona izimota ezimileyo kule indawo njalo kukhona isakhiwo esikhanyayo. Phakathi kulotshani obuluhlaza.

Umuntu wezempilakahle okhanya egqoke amagilovizi alombala omhlophe ekhanya ebambe omunye umunwe okutshengisela ukuthi engabe emhlola igazi njalo kukhona iphepha elimhlophe elibhaliweyo.

Umuntu oleleyo embhedeni, ulele phezulu kwengubo ezilombala omhlophe nke eceleni kwakhe kumile umuntu ogqoke ijazi elilombala omhlophe ngemuva kukhanya izigubhu ezikhanyayo.

Abantu ababili abahleziyo. Owesilisa kanye lowesifazana. Bonke bagqoke amamasks, ukuthi bazivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo. Omunye ukhanya, engowezempilakahle. Kukhanya ebambe umama isandla. Okukhanya ukuthi kukhona amenza khona.

Abantu ababili abagqoke okumhlophe bonke phezulu njalo kukhona ogqoke amagogorosi, esandleni sakhe kukhanya ethwele usiba okutshengisela ukuthi uyabhala. Phezulu kwetafula kukhona umakhala ekhukhwini olombala omnyama.

Abantu abasebenza esibhedlela abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imkhuhlane, bonke bagqokile ama mask bavala lamakhanda abo njalo bagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ezandleni bagqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Abantu abathathu, omunye uhlezi ababili bamile. Omunye ugqoke ijazi elilombala omhlophe eceleni kwakhe kukhona ogqoke okulombala oluhlaza. Ohleziyo ugqoke okulombala omnyama.

Umuntu okhanya elele okutshengisela ukuthi akaphathekanga. Eceleni kwakhe kukhonaomileyo okhanya ukuthi engaba engu momgikazi njalo kukhanya embambe isandla okutshengisela ukuthi engabe emelula

Abantu ababili abahleziyo, omunye ubukeka njengodokotela ngoba ugqoke ijazi elimhlophe phezulu, wavala njalo amakhala akhe kanye lomlomo. Eceleni kukhona umama ohleziyo okukhanya ukuthi uyamhlola esebenzisa umtshina weBP.

Umuntu olele embhedeni ekhanya ukuthi uyagula kukhona abantu ababili abamileyo eceleni kwakhe njalo ngemuva kukhona umtshina omkhulu okhanyayo. Uhlezi phezulu kwengubo ezilompala omhlophe esibhedlela.

Abantu abahleziyo omunye ugqoke amagogorosi phambi kwakhe kukhona itafula elombala omhlophe phezulu kwetafula kukhona I computer elombala omnyama okhanya ukuthi umuntu lowu engabe beyisebenzisa

Abantu ababili abakhanya ukuthi bajabulile bayaxoxa omunye uveze amazinyo amhlophe njalo ugqoke amagogorosi omunye ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanya ukuthi kungaba ngabantu bezempilakahle

Umuntu ohleziyo eceleni kwakhe kukhona umtshina, umtshina lowu ugcwele amatshubhu, amatshubhu lawa afakwe emuntwini okukhanya ukuthi angaba efaka umuntu lo igazi. Abanye odokotela bayathi abala gazi eleneleyo emzimbeni.

umuntu ogqoke isikipa obambe ingalo yakhe okukhanya ukuthi engabe esizwa ubuhlungu kumbe eyanwaya kumele agijimele esibhedlela ayebona o dokotela bemsize kusase masinyane

Amagabha akhanyiselayo akhanya ukuthi alomuthi phakathi ongamanzi, amagabha lawa alezivalo ezimnyama njalo kukhona eceleni amambodlela akhanya elezivalo ezibomvu lawo alephepha elinamathiselweyo elibhaliweyo.

Owesilisa okhanya egqoke imaski njalo ugqoke ijazi elimhlophe kukhanya esandleni sakhe ephethe okuliphetshana okukhanya ukuthi kukhona umuntu akade emhlola usekhangela impumela.

Abantu abanengi abahlutshwa yimkhuhlane yamathambo, kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela beyebona odokotela. Odokokotela bayafika bebafake emitshineni bebahlole ukuthi amathambo engabe elohlupho luphi.

Umduli wesibhedlela opendiweyo. Umduli lowu upendwe ngependa emhlophe njalo kukhona okuyisigojwana okunamathiselweyo phezulu okukhanya kugaxwe impahla zabantu abasebenza esibhedlela.

Esibhedlela kukhona impompi lapho abantu abageza khona izandla njalo kukhona imithi efakiweyo eceleni kwe mpompi umuntu ofika eyimpuntshuzele esandleni ebesegeza ezivikela emagcikwaneni amanengi.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi eminengi njalo etshiyeneyo. Eminye iyabe iphakathi kwezigubhu. Eminye njalo iphakathi kwamagabha. Eminye njalo iphakathi kwamambodlela.

iphepha elimhlophe elinamathiselwa emdulwini libhalwe ngamabala amnyama ngaphansi kukhona isigubhu esikhanya ukuthi singabe silolutho phakathi isigubhu lesi silesiciko esiluhlaza okwesibhakabhaka

Imitshina eminengi, imitshina leyi ilombala omhlophe njalo ikhanya ilamavili phansi kukhona ama tube alombala olithanga lomunye oluhlaza emtshineni leyi.

Odokotela ezibhedlela bayathatha abantu igazi. Befake phakathi kwamagabha amancane. Besebethatha amagabha lawa bawahambise eLaboratory. Ngemuva kwensuku ezimbili, izigulane ziyabuyela ezibhedlela. Zisiyakuzwa impumela yamagazi azo.

Imbodlela ezikhanya ukuthi zilomuthi phakathi. Imbodlela lezi zitshiyene. Kukhona eyinye elombala omhlophe. Njalo imbodlela lezi zifakwe amaphetshana amhlophe abhaliweyo.

Ibhokisi elikhulu elilombala olithanga lelibhokisi libhalwe ngamabala amnyama njalo umduli upendiwe ubukeka umuhle laphansi kumnyama .

Amaphepha amanengi amhlophe anamathiselwe emdulwini ekhanya ebhaliwe. Kukhona ikhompiyutha elombala omnyama. Umduli upendiwe njalo kubukeka kukuhle phakathi.

Ezibhedlela kukhona imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela. Sekukhona imitshina ehlola imbambo zabantu. Njalo imitshina leyi eminengi yakhona iyabe ilombala omhlophe kanye lomnyama.

Esibhedlela kukhona indlu lapho odokotela labomongikazi abahlalisa khona imithi yabo abalapha ngayo izigulani. Imithi leyi iyabe ifakwe emagabheni akhanyiselayo njalo alezivalo ezimhlophe ibhaliwe ukuthi ngeyani.

Abantu ababili omunye kukhanya esembhedeni njalo eceleni kwakhe kukhona owesifazane ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngumongikazi ekhanya ukuthi uhlola lowu ohlezi embhedeni.

Amabhentshi akhanya ukuthi yikho okuhlala khona abantu ababuya begula. Kukhona njalo amafasiteli akhanyayo. Umduli upendiwe, njalo kukhanya kulomuntu othutsha phambili.

Abantu abanengi abamileyo njalo kukhona abantwana phakathi kukhanya begqokile ama mask okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni ukhona ogqoke impahla ezimhlophe kukhanya ukuthi ngabesibhedlela ekhanya edlisa umntwana ukudla

abantu abamileyo abezempilakahle abesilisa kanye labesifazana kukhona abanye abagqoke amajazi amhlophe njalo bami phambi kwesakhiwo esibhaliweyo phezulu ngamabala amnyama

Abesilisa Kanye labesifazana kukhona njalo abantwana phakathi kwabantu laba abancane. Kukhona owesilisa ogqqoke ibhatshi elimnyama ekhanya ebambe umntwana kukhona umama oqhiyileyo.

Umduli okhanya unamathiselwe iphetshana iphetshana leli libhaliwe okukhanya ukuthi libhalwe ibizo lale indawo njalo libhalwe langendlela abasebenza ngayo ukuthi bavula ngesikhathi siphi bevale ngesikhathi siphi.

Omama abahlezi phansi kukhona abantwana phakathi kwabomama omunye uphethe umntwana omncane kukhona indoda emileyo egqoke isikipa esilombala olithanga ekhanya ukuthi uyabhala

Ithulusi esetshenziswa ukuhlola izigulane esibhedlela ukuthi imizimba yabo itshisa okunganani .Odokotela bayathatha ithulusi leyo bayifake ekhwapheni lesigulane behlale imizuzu bethi sebeyikhipha.

Odokotela ezibhedlela labomongikazi abasela misebenzi eminengi abayenzayo kukhona imitshina esibanceda ukuthi ihlole izigulane ezibuya zigula ngakho umsebenzi ubalula kubodokotela

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina etshiyeneyo. Eminye imitshina iyabe ilombala omhlophe, eminye njalo iyabe icazimula. Kukhona njalo izighubhu ezikhanyayo phezulu.

Esibhedlela kukhona imitshina eminengi odokotela abayisebenzisa nxa behlola izigulani, sokukhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu umsebenzi wabo dokotela isilula ezibhedlela.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa amathulusi amanengi atshiyeneyo, amanye amathulusi lawa angabe egoqela izigelo, ikakhulu nxa sebesiyanhlinza izigulane.

Esibhedlela sokukhona imitshina esihlola abantu, imikhuhlane etshiyeneyo. Kukhona njalo imitshina ehlola ingaphakathi yabantu, eyaabe ikhangela anaphaphu, izinso, lokunye okutshiyeneyo. Siyambonga uhulumende, ngokusithengela imitshina leyi ezibhedlela.

Kukhona abanye abantu abahamba esibhedlela, bengakwanisi ukuzihambela bodwa ngakho kukhona izinsimbi zesibhedlela ezincedisa abantu laba ukuze behambe, izinsimbi lezo ziyabe zilombala ocazimulayo .

Amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane njalo kulezinsuku kulemikhuhlane eminengi ngakho abantu kumele bagqoke amagilovisi ukuze bazivikele emikhuhlaneni leyi bonke abasebenza ezibhedlela.

Abantu abasebenza esibhedlela isikhathi esinengi bayabe begqokile amagilovisi ezandleni kukhona amanye amathulusi okumele bewabambe kumbe bewasebenzise njalo kumele batholakale bezivikelile ezandleni nxa bebamba amathulusi lawo.

Umuntu okhanya ukuthi ulimele idolo , esibhedlela odokotela bayafika bemfake insimbi eyabe imcedisa ukuthi nxa ehamba engezwa kakhulu ubuhlungu, insimbi leyi ilombala omnyama

Umuntu engalimala unyawo kuqakathekile ukuthi egijimele esibhedlela ayebona odokotela. Odokotela bayafika bemfake okunye enyaweni okuzamncedisa ukuthi nxa ehamba engezwa ubuhlungu obukhulu.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza esibhedlela begqoke impahla zokuzivikela ukuze bengatholi umkhuhlane ngoba esibhedlela kubuya abantu abanengi ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi bezivikele abantu laba.

esibhedlela odokotela nxa besiya nhlinza umuntu ogulayo izikhathi ezinengi bayabe belama thuluzi atshiyeyo, amathululisi lawa ayabe egoqela isigelo lasosiybe sikhona.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina eyehlukeneyo nxa behlola izigulane kukhona umtshina ohlola ebhiphi emuntwini kukhona njalo imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu

Odokotela esibhedlela nxa bethatha isigulane igazi bayazifaka phakathi kwamagabha amancane bebesebehambisa amagabha lawa e lebhu ukuthi aye hlolwa njalo nxa impumelo isiphumile bayabiza izigulane bebatshele.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa beyabe behlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini. Umtshina lo ulombala omnyama ngaphansi, njalo phezulu uyacazimula.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bangafika bekuthathe igazi bayalifaka phakathi kokuzigujana kwabo okuncani igazi leli lihambe liyehlolwa ukuze bebone umkhuhlane oyabe uyigula.

Kulezinsuku sokukhona imitshina ehlola abantu etshiyeneyo kukhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu eyabe ikhangela amaphaphu izinso kumbe izibindi zomuntu.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina eminengi njalo ehlukeneyo ukuhlola abantu ababuya begula ngakho umsebenzi wabo dokotela awusekho nzima kakhulu kanye labomongikazi.

Amagabha amakhulu elakuqala lilombala omnyama libhaliwe ngamabala amhlophe phezulu elesibili lilombala oyisibhakabhaka elilandelayo lilombala olithanga elokucina lilombala obomvu wonke abhaliwe phezulu.

Isikhwama esikhulu isikhwama lesi silompala obomvu kanye lomnyama lomzila omhlophe sikhanya silalapho esibanjwa khona njalo sibhaliwe ngamabala amanya silesiphambano esimnyama.

Minengi imihlobo yamaphilisi. Kukhona amaphilisi alombala omhlophe, njalo amanye ayabe elombala omhlophe, kanye loluhlaza, amanye elithanga. Kuya ngokuthi esibhedlela amadokotela, akuphe wuphi umhlobo wamaphilisi.

Amagabha amabili. Amagabha lawa alombala omnyama lezivalo ezimnyama. Amagabha lawa abhaliwe ngamabala amhlophe njalo okukhanya ukuthi abhalwe ibizo lomuthi ophakathi.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ibhokisi lelo okukhanya ukuthi libizo lomuthi njalo kukhona lemilayezo ukuthi umuthi lowo usetshenziswa njani kulelobhokisi.

Amabhokisi akhanya elemibala etshiyeneyo okutshengisela ukuthi ngamabhokisi amaphilisi. Amaphilisi aphakathi lapha kukhanya ukuthi atshiyene njalo engabe eselalapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka lomzila obomvu. Ibhokisi leli likhanya libhaliwe izikhathi ezinengi kuyabe kubhalwe imilayezo yokuthi imithi kumbe amaphilisi the asetshenziswa njani.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe kanye lamnyama, njalo lilomfanekiso wenja, okukhanya ukuthi umuthi ophakathi lapha ungabe uselapha izinja.

Ibhokisi elilombala oluhlaza libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo kukhona lapho okumhlophe khona. Eceleni kukhona imbodlela elesivalo esilombala oluhlaza layo inamathiselwe iphetshana elibhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe.

Amaphilisi amanengi, amaphilisi lawa alombala omhlophe njalo amanye makhulu amanye mancane, okutshengisela ukuthi ngamaphilisi angafananiyo njalo alapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Imithi eminengi enathwa ngabantwana yandiswe ukuba lemifanekiso yabantwana ebhokisini uhle ubone ukuthi umuthi olapha unathwa ngabantwana abancane njalo uyabe ubhaliwe

Amambodlela amabili alezivalo ezimhlophe njalo abhaliwe. Likhona ibhokisi elimhlophe lalo elibhaliweyo kuthi phansi lapha kukhona amaphilisi alombala omhlophe .

Ibhokisi elimhlophe elikhanya libhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe, eceleni kukhona imbhodlela emhlophe njalo imbhodlela leyi ilesivalo esimhlophe, ibhaliwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe.

Ibhokisi elikhanya libhaliwe. Kwezinye indawo libhalwe ngamabala amhlophe. Eceleni kukhona isigujana, laso sibhaliwe, silombala omhlophe, okukhanya ukuthi kungaba ngumuthi wokwelapha eminye yemikhuhlane.

Igabha elimhlophe elibhaliweyo okutshengisela ukuthi libizo lamafutha lawa, kukhona njalo amaphilisi akhanya elemibala etshiyeneyo phakathi amanye ngani alithanga ,amanye ngani amhlophe.

Imbodlela yamaphilisi elombala olithanga inamathiselwe iphetshana elimhlophe iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama kuthi phansi kukhona amaphilisi amanengi akhanya ukuthi engabe elapha izinhlungu ezitshiyeneyo emzimbeni.

ibhokisi elimhlophe elibhaliweyo ngokumnyama njalo libhaliwe ukuthi amaphilisi aphakathi kwebhokisi leli mangaki eceleni kukhona amaphilisi akhanyayo

Ibhokisi lama philizi elilombala omhlophe kanye lobomvu, ibhokisi leli libhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo libhalwe ngamabala abomvu phansi kukhona amaphilizi, amaphilizi lawa ngawokulapha izinhlungu emzimbeni yabantu.

Amabhokisi amaphilisi amabili agadeneyo alombala omhlophe abhalwa ngokumnyama Phansi kukhona amaphilisi amanengi Amaphilisi lawa alombala omhlophe Kukhona njalo amanye amaphilisi alombala oluhlaza kumbe olithanga

Imbodlela yomuthi ekhanyiselayo itshengisela ukuthi ilomuthi phakathi .Njalo inanyathiselwe iphetshana elibhaliweyo .Ilesiciko esimhlophe . Ngemuva kwayo kukhona ibhokisi elimbala omhlophe elikhanyayo elibhaliweyo.

Ibhokisi lomuthi elilombala olithanga ibhokisi leli libhaliwe ibizo lomuthi njalo eceleni kukhona imbodlela ekulo ekhanya kulomuthi phakathi imbodlela leyi ifakwe okuliphetshana kubhaliwe amabala ephetshaneni lelo

Imithi eminengi enathwa ngabantwana abancane, uhle uyibone ngoba emnengi yakhona iyabe ilomfanekiso wabantwana, njalo kukhanya kulembodlela eceleni layo elomfanekiso womntwana okhanya ukuthi ngumuthi onathwa ngabantwana abancane.

Amabhokisi akhanya etshiyene okutshengisela ukuthi yimithi eyehlukeneyo ephakathi njalo kukhona amagabha amakhulu amhlophe alezivalo ezimhlophe kanye lamanye amancane amagabha okukhanya ukuthi angabe alemithi phakathi

Umuntu ogulayo esibhedlela ofika engaselamandla odokotela bayamfaka okunye okubizwa ngesilungu kuthiwe yi drip ezamncedisa ukuthi athole amandla akhe.

Amabhokisi alombala omhlophe kanye lokubomvu abhaliweyo ngamabala abomvu kanye lamnyama njalo kukhona imbodlela ekhanyayo. Imbodlela leyi ilephetsha elimhlophe elinamathiselweyo, layo ibhaliwe.

Imbodlela yomuthi ekhanya ilomuthi phakathi njalo iyakhanyisela. Ikhanya imbodlela leyi ibhalabhaliwe ngamabala amhlophe okutshengisela ukuthi ingabe ibhalwe umuthi ophakathi kumbe imilayezo ukuthi umuthi lowu usebenza njani.

Amabhokisi emithi kumbe engaba lamaphilisi phakathi. Amabhokisi lawa atshiyene ngokombala okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene njalo yizo ezinceda abantu nxa begula.

Ibhokisi elilombala olithanga kanye lomhlophe njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama lamhlophe. Eceleni kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe. Layo inamathiselwe iphetshana elilombala olithanga.

Ibhokisi lamaphilisi elibhalwe ngesikhiwa'Antibiotic" okutshengisela ukuthi ngamaphilisi ayelapha umkhuhlane emzimbeni njalo amaphilisi ayatshiyana. Lawa amaphilisi yi"500mg".Kukhona amanye ayabe eyi"250mg'.

Amabhokisi amanengi omuthi wokukhwehlela abhaliwe ngamabala amhlophe kukhona imithi enathwa ngabantwana eyokukhwehlela kuphinde kube lemithi enathwa ngabantu abadala iyatshiyana imithi leyi.

Ibhokisa elimbala omhlophe kanye lokuluhlaza ibhakisi leli libhaliwe ngambala amnyama njalo ibhokisi lelo lilomfanekiso wezinyamazana okukhanya ukuthi umuthi ophakathi kungabe uselapha izinyamazana.

Manengi amaphilisi alapha izinhlungu emizimbeni yabantu amaphilisi lawa njalo ayatshiyana kukhona amanye angama200g amanye ayabe engama 250 njalo amanye ayabe elombala omhlophe amanye kumbe olithanga.

Abantu abahlezi ebhentshini abagqoke amabhatshi amhlophe abesilisa kanye labesifazana kukhona umduli olezitina ezibomvu ngemuva kwabo eceleni kukhona omileyo umuntu ogqoke ibhatshi elimhlophe.

Abantu abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo bahlezi phansi emabhentsini bagqoke okumhlophe phezulu kukhona njalo owesilisa okhanya emile okukhanya ukuthi angabe ekhuluma.

Abantu abakhanya besegangeni kugcwele izihlahla ezinengi eziluhlaza abantu laba kukhanya begade amabhasikili okukhanya ukuthi bayajabula bayazithokozisa bezigadela amabhasikili.

Umntwana lo uyazithanda. Ukhanya egeza izandla okukhanya ukuthi uyazivekela emkhuhlaneni etshiyeneyo. Kuqakathekile ukugeza izandla ngemuva kokubana udle laloba usuqedile ukudla kumba nxa uqeda ukusebenzisa isambuzi.

Abantwana abagqoke okufananayo, bagqoke amayembe amhlophe phezulu ngaphansi bagqoka okulombala obomvu abantwana laba babukeka bejabulile kukhanya bephakamise iminwe yabo okukhanya ukuthi bengabe bethathwa impikitsha.

Abantwana abancane abakhanya bezidlalela, abantwana abanengi bayathanda ukudlala .Ukudlala kuyenza abantwana behlakaniphe ngoba bayabe bedlala imidlalo etshiyeneyo bebanengi.

Umama ulomntwana wakhe omncane. Umama kukhanya ejabulile, ebambe umntwana . Ugqoke isikipa esilombala omhlophe phezulu, njalo umntwana ulukile ekhanda.

Umntwana oleleyo ekhanya ebhanditshile izandla njalo ubhanditshile umzimba wakhe ngebhanditshi elombala omhlophe okukhanya ukuthi engabelimele kumbe engabe etshile umntwana lowu, ulele.

Abantu abamileyo phambili kukhona baquthileyo abesilisa kanye labesifazana. Abantu laba kukhanya bejabulile; abanye baphakamise izandla zabo emoyeni njalo bagqoke izikipha ezilombala ofanayo.

umama lomntwana kukhanya bebobotheka behleka okutshengisela ukuthi bajabulile baveze amazinyo amhlophe nke ngemuva kwabo kukhona umuntu ohleziyo okhanyayo.

Umfanekiso otshengisa owesifazana oqhiyileyo ikhanda wagqoka imask elombala omhlophe njalo kukhona amabala abhaliweyo amanye abhalwe ngokumnyama amanye abhalwe ngokuluhlaza amanye abhalwe ngokubomvu.

Umntwana oleleyo oqunu phezulu, kukhona abezemphilakahle abamileyo lapha kukhanya ukuthi bangabe beselapha umntwana. Abanye bagqoke amagilavusi alombala omhlophe ezandleni.

Indlu esibhedlela lapho okuhlala khona imitshina eminengi etshiyeneyo eyokuhlola izigulane. Imitshina leyi iyatshiyana kukhona emkhulu kukhona emcinyane, njalo kukhona ilembu eliluhlaza.

Umfanekiso okhanya umama egonane lomnawakhe. Bonke bakhanya bebobotheka baveze amazinyo amhlophe njalo kukhona phezulu amabala abhaliweyo ngokumhlophe kanye lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Umama uthwele inkomitsho elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambili kukhona umntwana omileyo ogqoke i"mask".Eceleni kukhona izinkomo ezikhanya zizidlela emagcekeni. Kukhona lezihlahla ezikhanyayo.

Abantwana ababili abahleziyo. Kukhanya befake amatshubhu abancedisa ukuthi bephefumule. Kukhona amabhaluni amabili. Omunye njalo kukhanya ebhanditshe isandla, okukhanya ukuthi engabe elimele.

Umfanekiso womntwana okhanya ehlekelela eveza amazinyo akhe. Uphakamise izandla emoyeni njalo kukhona amabala abhaliweyo, amanye abhalwe ngokulithanga. Amanye amabala abhalwe ngokumnyama.

Abantu abakhanya bemile kukhona ababili abame duzane lomntwana. Umntwana lo bamlalisile phezu kwetafula njalo kukhanya owesilisa kukhona akwenzayo kumntwana lo ngoba umbambile.

Umuntu ohleziyo wakhamisa. Ugqoke iyembe elombala omhlophe ngaphansi wagqoka ibhulugwe eliluhlaza. Kukhona omileyo eceleni okhanya engudokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe ekhanya emhlola lapha emlonyeni.

Izikolo ezinengi seziphucukile sezithengile izimota zokuthwala abantwana esikolo. Nxa abantwana besiya emncintiswaneni lezinye izikolo sokuhambeka lula ngoba zikhona ezinye ezithwala abantwana zibasa lapho.

Umuntu ogqoke igilovisi kwesinye isandla .Esinye isandla sibambe imbodlela ekhanya ilamaphilisi .Amaphilisi lawa alombala omhlophe okukhanya ukuthi alapha izinhlungu emzimbeni yabantu.

Umuntu ogqoke ama glovisi ezandleni. Ekhanya ethwele amambodlela amancane amanengi njalo ugqokile ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela esiyalapha izigulane ngale imithi ayithweleyo.

Owesilisa omileyo ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo umi endlini epedwe ngombala omhlophe kukhona ezinye izinto ezinenginengi kukhanya ephethe umakhala ekukhwini esandleni.

Umuntu ohlezi esitulweni esilombala omnyama, eceleni kukhona isitulo esilombala oluhlaza njalo kukhanya ehlezi endaweni elezinto ezinengi ezitshiyeneyo kulamabhokisi amanengi kukhona njalo imitshina.

Abantu abesilisa labesifazana abahleziyo phambi kwabo kukhona itafula elikhanya lilamanzi njalo ukhona okhanya phambili omileyo, okhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi ekhulume.

umuntu olele eceleni kwakhe kumile udokotela owesifazana ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka esandleni ugqokile amagilovisi ngemuva kwakhe kukhona umtshina okhanyayo

Abantu bezempilakahle abakhanya besenza izinto ezitshiyeneyo. Bagqoke amajazi amhlophe abathathu. Kukhona njalo omunye ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka ekhanya kulomuntu phambi kwakhe.

Umuntu okhanya elele embhedeni olombala omnyama. Eceleni kwakhe kume owesilisa ekhanya embambile. Ugqoke izicathulo ezilombala omnyama njalo kubukeka kuhlanzekile endaweni abakiyo.

Abantu abababili abahleziyo abakhanya ngabesifazana kukhanya ukuthi bangabebexoxa njalo bayabobotheka bonke ezandleni babambisane ibhuku elikhulu abalivulileyo okutshengisela ukuthi bangabe bexoxa bekhangele okubhaliweyo ebhukwini leli.

Abadlali kukhanya sebebambe amaqolo njalo kukhanya sebedanile ngoba omunye wabo uselimele ulele phansi kukhona ababili abakhanya bemngcedisa lowo olimeleyo abagqoke okubomvu

Umuntu okhanya elele embhedeni wesibhedlela okutshengisela ukuthi uyagula. Kukhona njalo abantu abamfuqayo abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane. Bagqokile lamagilovisi ezandleni.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi kukhona amapills kukhona imithi yokukhwehlela kuphinde kukhona uchago olunathwa ngabantwana abancane umuntu nxa eyabe engasamunyisi uyahamba ekhemisi eyethengela umntwana uchago

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi ngabezempilakahle bonke bagqokile amamaski abesilisa kanye labesifazana phambi kwabo kukhona umtshina omhlophe njalo babukeka basendaweni ehlanzekileyo labo behlanzekile ngokwabo.

Abesilisa ababili omunye ukhanya ethwele umtshina esandleni sakhe ulombala oyi yellow njalo kukhanya ekhangele kumabonakude kukhona njalo imtshina emhlophe eminye eceleni kwakhe kukhona omunye okhothemeyo.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe wagqoka le mask njalo ezandleni ugqoke ama gloves alombala omhlophe kukhanya ebambe umuntu ohlezi esitulweni okukhanya ukuthi uyamhlola

Umduli wekhemisi uyakhwe ngezitina ezibomvu njalo kukhona ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe elikhanya ukuthi libhalwe ibizo lekhemisi leyi ukuze abantu bengalahleki nxa bedinga indawo leyi.

Umduli wekhemisi olezitina phezulu upendwe ngombala omhlophe njalo kukhanya kuvuliwe phakathi kulelayithi elikhanyisileyo kukhona amafasiteli.

Ikhabothi elombala omhlophe ekhanya ilamabhokisi ahlukeneyo okutshengisela ukuthi imithi ephakathi ingabe iyehlukene njalo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Nxa usuthe wahamba esibhedlela ugula wayabona odokotela. Bafika bakubhalela incwadi ukuthi uyethenga amaphilisi. Uyahamba eKhemisi kulapho okuthengiswa khona amaphilisi amanengi ufike ubanike incwadi kadokotela.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezilusizo empilweni zabantu, abanye bayahambabesiyathenga imithi, abanye besiyadinga amaphilisi njalo omama abalabantwana abancane, kuyathengiswa amalambazi abantwana lapha.

Amabhokisi amabili elinye lilombala oluhlaza lo mhlophe elinye lilombala obomvu lolithanga njalo abhaliwe ngamabala amhlophe amanye ngaluhlaza. Eceleni kukhona amambodlela amabili alezivalo ezimhlophe.

Umbala olithanga, njalo kubhaliwe ngamabala lapha. Kukhona amabala abhalwe ngamabala amhlophe. Amanye njalo abhalwe. ngabomvu. Amanye abhalwe .ngokumnyama. Amanye njalo abhalwe ngokuluhlaza, okwesibhakabhaka.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza. Kukhona amabhokisi amanengi alemibala etshiyeneyo, amanye abomvu abhalwe ngamabala amhlophe. Amanye njalo aluhlaza abhalwe ngamabala amhlophe, okukhanya ukuthi yimithi etshiyeneyo ephakathi.

Zinengi indawo edolobheni ezigcwele izakhiwo lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Abantu bayahamba besiyathenga amaphilisi khona ngemva koku bhalelwa ngudokotela incwadi yokuthi bathenge khona.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa amaphilisi zandise ukubhalwa phezulu ibizo lendawo ukuze abantu ababuya bethenga bengalahleki behle bebale besebengena phakathi.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kwandise ukuba labonogada abayabe behlezi emnyango, njalo indawo lezi ziyabe zibhaliwe ukuze abantu bangathwali nzima nxa bedinga indawo

Amabhokisi amanengi abekwe ekhabothini elombala omhlophe , amabhokisi lawa ayehlukene njalo kukhona amanye ngaphansi , okutshengisela ukuthi amabhokisi lawa alemithi engafananiyo phakathi

Ekhemisi kutholakala izinto ezinengi kakhulu kukhona amafutha okugcoba kukhona njalo imithi eyabe isemabhokisini kubekhona njalo imithi yokukhwehlela eyabantwana abancane.

Amabhokisi ahlezi phezulu kwekhabothi elombala omhlophe kanye lokuluhlaza amabhokisi lawa manengi atshiyene okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi ngezehlukeneyo njalo zilapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Nxa umuntu egula uyahamba esibhedlela kulezinsuku izibhedlela azisela amaphilisi udokotela bayafika babhalele izigulane, isigulane sibe sesihamba sesisiyazithengela umuthi emakhemisi

Imota emileyo ekhemisi okukhanya ukuthi ibizotshiya imithi njalo phezulu ekhemisi kukhona amabala abhaliweho ayabe ebhalwe ibizo làle indawo ukuze abantu bengalahleki.

Amabhokisi alombala omhlophe abhaliweyo ngokunyama okukhanya ukuthi engabe elamaphilisi phakathi kumbe engabe elemithi kubukeka kuhlanzekile phakathi kulindawo elamabhokisi

Ekhemisi yikho lapho okutholakala khona amaphilisi amanengi atshiyeneyo kanye konke lemithi amanye amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi ahlukeneyo okutshengisela ukuthi ngamaphilisi alapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ekhemisi kutholakala izinto ezinengi. Kukhona imithi eyabe iphakathi kwamabhokisi njalo eminye iyabe isemambodleleni . Kuthengiswa izinto ezinengi. Abantu bayahamba besiyathenga lapha.

Insawo ezinengi kungaba yizibhedlela kumbe izikolo kumbe emakhemesi bayafaka bafaka ibhakane egedini ukuze wonke umuntu ongenayo abone ukuthi kubhalweni. Abanye bayabe bedinga izindawo amabhakane lawo ayabanceda ngoba bahle bebale bebone ukuthi yiyo indawo

Ikhabothi elombala omhlophe egcwele amabhokisi kukhona amabhokisi alombala oluhlaza kanye lokumhlophe abhalwa ngamabala amnyama kanye lamhlophe njalo amabhokisi lawa akhanya ehlukene

Abantu abamileyo, abesilisa kanye labesifazana abagqoke amajazi amhlophe abanye njalo bafake izandla ezikhwameni zamajazi lawa, kukhanya bebobotheka njengabantu abajabulileyo.

Abantu abahleziyo omunye umile. Omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe owesifazana. Omunye kukhanya ebhala uthwele usiba. Phezulu kwetafula yesigodo kukhona iphetshana elimhlophe obhalela kilo.

Abantu abakhanya behlezi phansi, kukhona njalo abamileyo abagqoke izikipa ezimhlophe okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle okukhanya ukuthi babuye ukuzoxoxisana lozulu.

Abantu bezempilakahle ababengi abahleziyo. Kukhanya bajabule kakhulu abanye bayahlekelela. Phakathi kwabo kukhona owesilisa omileyo ogqoke iyembe. Uthwele imic esandleni okukhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume.

Abantu bezempilakahle okukhanya ukuthi basetendeni. Kukhona ogqoke ijazi elimhlophe. Kukhona njalo abantu abamileyo okukhanyayo ukuthi bayasizwa phakathi kwe tende leli.

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilalahle bakhanya begonene njalo bonke bagqoke izikipa ezimhlophe phezulu ezibhaliwe ngemuva

Abantu abanengi abakhanya befolile okukhanya ukuthi bafolele ukungena etendeni leli, phakathi kwetende leli kukhona abaqoke amabhatshi amhlophe okukhaya ukuthi ngabantu bezempilakahle babuye ukuzosiza abantu.

Abantu ababili abamileyo kukhanya ukuthi ngowesilisa kanye lowesifazana. Owesifazana ugqoke ibhatshi emnyama owesilisa ukhanya egqoke inkombalanga esandleni . Babambisene okumhlophe okubhaliweyo okuliphetshana.

Umfanekiso ukhanya ule mask egqokwa ngabantu ukuthi bezivikele emkhuhlaneni kukhona njalo ijazi labobaba abalisebenzisa nxa besiya emacansini kuphinde kube lembodlela eceleni

Abantu bezempilakahle abavakatshele esigabeni bami endaweni egcwele utshani phansi kukhona njalo abagqoke amabhatshi amhlophe emuva kwabo ukkhona owesifazana okhanyayo.

Abantu abanengi abahleziyo okukhanya ukuthi basemkhankakasweni , kukhona owesilisa omileyo okhanya ebobotheka uthwele I mic esandleni okukhanya ukuthi uyakhulama , abantu abanengi bamkhangele lowu owesilisa

Abantu bezempilakahle abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama bagqoke okumhlophe bonke phezulu abantu laba njalo phezu kwamatafula kukhona amaphetshana amhlophe akhanyayo kanye lesigubhu samanzi.

Zinengi indlela omama kulezi insuku abangazivikela ngazo ukuthi bengazithwali. Abanye bayanatha amaphilisi. Abanye njalo bayahamba besiyahlaba amajekiseni. Omama abazithwalayo bayazikhethela, ngoba indlela zokuzivikela zinengi.

Omama abahlezi ecansini bebanengi. Okukhanya ukuth bayaxoxisana. Kukhona abakufundisayo njengabantu abangomama. Abanengi bakhanya beqhiyile emakhanda. Omunye uqhiye ngeqhiye elombala omhlophe.

Kulezinsuku abantu abesifazana sebethandana bodwa ababili abakhanya beqabuzana okutshengisela ukuthi bayathandana njalo bathandele amathawulo.

Abesifazana abathathu abahleziyo. Bonke bagqoke amamasiki. Kukhona ophethe iphetshana elilombala omhlophe phezulu. Kukhanya ukuthi kukhona abakuxoxayo omama laba. Omunye uqhiyile ekhanda.

Umongikazi ogqoke okumhlophe kukhanya emile ebamba umntwana oleleyo, umntwana lowu ugqoke ingwani ekhanda kulomduli opendiweyo ngokulithanga lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Omama abanengi abalabantwana abancane abasabamunyisa. Bayahamba esibhedlela. Odokotela beyebahlaba amajekiseni okuthi babavikele, ukuthi bengazithwali, njengoba besamunyisa.

Sekukhona imitshina ehlola omama abazithweleyo ukuthi uyabe ethwele umntwana ongunkazana kumbe ongumfana. Imitshina leyi iyenza impilo ibelula ebantwini abazithweleyo.

Owesifazana oleleyo ekhanya ukuthi uzithwele kukhona umuntu ohleziyo ombambe isisu ngezandla zombili owesifazana. Kukhona imiqamelo emibili ekhanyayo eceleni

Abantu abakhanya begcwele umgwaqo okukhanya ukuthi kukhona umkhankaso abayakiwo njalo kukhona izimota eceleni komgwaqo lapha kanye lezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza.

Abantu abesifazana ababili omunye ugqoke okulombala omnyama phezulu, njalo ufake lemusk. Omunye oseceleni kwakhe ukhanya ejabulile uphakamise izandla emoyeni kukhona abakubambiseneyo.

Kulezinsuku esibhedlela omongikazi kumbe odokotela sebehlaba omama amajekiseni ukuthi bevikele omama bengazithwali njalo kukhona lamaphilisi abawaphiwayo abanye bayakhetha ijekiseni okuthiwa Yi Depo

Abantu ababili abaleleyo owesilisa kanye lowesifazana balele endaweni ebubeka iluhlaza phansi kukhanya bebobotheka bonke bobabili okukhanya ukuthi kungaba yindoda lomfazi.

Abantu abakhanya behlezi emabhentshini abesilisa kanye labesifazane okukhanya ukuthi bayafundiswa. Kukhona umuntu omileyo phambi kwabo okukhanya ukuthi bafundiswa ngokuzivikela nxa besiya emacansini.

Owesifazana ogqoke okumhlophe phezulu phansi ugqoke okulombala omnyama, ukhanya ebambe izandla zakhe eziphakamisele emoyeni, okukhanya ukuthi uyazelula njalo ekhanda ubukeka engumuntu olukileyo.

Abantu abadlala ibhola kumbe abagijimayo kumbe lapho okuyabe kulemincintiswano khona, abantu beRed Cross bajwayele ukubuya bayabe belemibheda yabo abafaka khona abantu abalimeleyo.

Abantu abanengi abayenza ezemindlalo Kumbe abagijimayo abanye bengabe bedlala ibhola kuqakathekile ukuthi bezivoxavoxe owesilisa ukhanya ebambe unyawo okutshengisela ukuthi engabe ezelula.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azivoxavoxe aziyelule ikakhulu nxa kungumuntu oyabe ethanda ukugijima kumbe umuntu oyenza imidlalo eminengi njalo lokhu kuyasiza umzimba uhlala uqinile awubanjwa yimikhuhlane eminengi.

Owesilisa ogqoke isikipa, ekhanya eqinile njengomuntu ojimayo, okukhanya ukuthi ngumuntu othanda ukugijima kumbe othanda ukwenza ezemidlalo, njalo kukhanya enatha amanzi. Kuqakathekile ukunatha amanzi nxa ungumuntu othanda ukugijima.

Umuntu okhanya egqoke ezimhlophe wavala ngomhlophe futhi ekhanda ekhanya egqoke lama gilovisi ezandleni. Ukhona umtshina okhanya ulayithiwe olombala omhlophe.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe. Isigubhu lesi sinamathiselwe iphetshana elilombala omnyama njalo kukhona amabala amhlophe abhaliweyo okukhanya ukuthi kungaba libizo lomuthi lowu ophakathi.

Owesifazana ohlezi phezulu kombheda, kukhona imiqamelo ekhanyayo, ugqoke okulombala omnyama phansi kanye laphezulu, ekhanya ephakamise izandla zakhe okukhanya ukuthi uyazelula

Abantu abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bedle ukudla okuyakha umzimba ukudla lokhu kungabe kugoqela ama carrots ama grapes ama orange njalo kumele behlale imizimba yabo iqinile.

Amanzi aqakathekile emzimbeni kumele abantu ngasosonke isikhathi behlale benatha amanzi kuqakathekile ukuthi ngosuku umuntu etholakale enathe itwo liters yamanzi.

Umuntu obambe ijug enkulu egcwele amanzi ekhanya ethela eglasini eliphansi. Amanzi aqakathekile emzimbeni yabantu . Kumele sihlale sinatha amanzi ukuze imzimba yethu ihlale ihlanzekile.

Amanzi ayimpilo amanzi aqakathekile umuntu kuqakathekile ukuthi enathe amanzi njalo abantu abayenza ezemidlalo kumbe abathanda ukugijima kumele benathe amanzi amanengi kakhulu.

Abantu abayenza ezemidlalo kumbe abagijimayo kumele bedle ukudla okuqinisa imizimba ukudla lokhu kungabe kugoqela ama grapes ama apple ama banana kanye lama orange ukuze umzimba yabo ihlale iqinile.

Owesifazana okhanya ezivoxavoxa uyaziyelula njalo ugqoke okumnyama phansi njalo ukhanya engumuntu ongabe ethanda ukugijima kumbe ukuyenza imidlalo etshiyeneyo.

Owesilisa ugqoke isikipa wagaxa ithawulo elombala omhlophe njalo ubukeka eqinile njengomuntu ojimayo. Uthwele isigubhu samanzi uyanatha, amanziaqakathekile emzimbeni yabantu.

Abantu abahleziyo, phezulu kwamatafula kukhanya kugcwele amakhompiyutha okukhanya ukuthi bayawasebenzisa bengabe bekhona abakuyenzayo kumakhompiyutha laba okuzanceda abantu.

Umuntu ogqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithuluzi esetshenziswa ngabodokotela entanyeni. Njalo kukhanya esandleni sakhe ebambe umakhala ekhukhwini ekhanya ukuthi uyamsebenzisa.

Owesilisa ohleziyo ekhanya efake umtshina endlebeni ekhanya kukhona akulaleleyo esandleni kukhona njalo akubambileyo phezulu kwetafula elombala omhlophe kukhona i laptop elombala omnyama lamanye amagabha.

Imifanekiso etshengisele izinto ezitshiyeneyo. Kukhona umfanekiso otshengisa isibhedlela. Kukhona umfanekiso otshengisa imota ethwala izigulane esibhedlela nxa begula leminye etshiyeneyo.

Umfanekiso wezinto ezitshiyeneyo. Kukhona owesifazana okhanya efake ucingo endlebeni. Eceleni kwakhe kukhona ikhompiyutha elombala omnyama elayithileyo lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Izikhathi ezinengi bayabe beyigaxile entanyeni. Nxa esesiyahlola isigulane uyathatha okunye afake esifubeni sesigulane, okunye njalo efake endlebeni ukuze ezwe ukuba inhliziyo iyatshaya kuhle.

umuntu okhanya emile phambi kwakhe kukhona okutshengisela engani yimitshina okulombala omhlomphe phambidlana kukhona okulamaluba akhanyayo kanye lotshani lezinye izakhiwo ezikhanyayo

Ithuluzi eligaxwa ngodokotela entanyeni ,ithuluzi leli bayalithatha balifake esifubeni sesigulane befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle okunye uyabe efake endlebeni udokotela kulombala omnyama.

Izihlahlakazana ezisegangeni ezikhanya zimila endaweni egcwele amatshe. Izihlahlakazana lezi abanye bayabuya bethathe amahlamvu azo beyewabilisa ngekhaya bebesebenatha bezivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni ezitholakala egangeni. Izihlahla lezi zinengi njalo kumele ubekwazi ukuthi isihlahla lesi siyelapha wuphi umkhuhlane.

egangeni kugcwele izihlahla ezinengi abanye bayahamba besiyathatha amahlamvu ezihlahla abanye njalo befuna impande zezihlahla abanye njalo bayabe befuna amaxolo ezihlahla besiya zalapha imikhuhlane etshiyeneyo

Ayisizo zonke izihlahla ezisegangeni eziyelaphayo kukhona ezinye izihlahla ezilobungozi ukuthi umuntu engasithatha asisebenzise uyagula ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bebezazi izhlahla zeganga ziyelaphani

Izihlahlakazana ezilamaluba amhlophe kanye lalithanga. Izihlahlakazana lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Yikho lapho abantu abathola khona imithi yesintu eminengi egangeni.

Asibuyeleni endulo. Okhokho bethu kudala babephila ngemithi yesintu. Izibhedlela zazikhatshana ngakho babengahambi esibhedlela. Babehamba egangeni besiyazigebhela imithi njalo imzimba yabo yayihlala iqinile.

Izihlahlakazana ezinengi ezigcwele egangeni nxa uzikhangele ungazidelela kodwa zilusizo kakhulu. Ziyelapha imikhuhlane eminengi njalo etshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Igabha lomuthi elilombala omhlophe lilesivalo esimhlophe njalo likhanya libhaliwe ngamabala. Eceleni kukhona isigubhu esilombala omhlophe, laso sibhaliwe ngamabala isigubhu lesi.

Abantu abanengi abakhanya begcwele egangeni eliluhlaza tshoko, abantu laba kukhanya engathi bagebha imithi ukuthi beyezelapha ngekhaya ngoba imithi eminengi eyesintu siyithola egangeni.

Imbodlela yomuthi elombala omhlophe njalo imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe. Inamathiselwe iphetshana. Iphetshana leli likhanya libhaliwe ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi kungaba libizo lomuthi lowu ophakathi kumbe amaphilisi.

Abantu abakhanya bemile egangeni ,kukhona abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza ezilokunye okumhlophe, njalo kukhona omunye ogqoke isudu. Abantu laba kukhanya ukuthi bajabulile bayahlekelela.

Egangeni sithola izihlahla ezitshiyeneyo ezinye ziyabe zilamaluba, ezinye njalo ziyabe zilezithelo ezilombala obomvu okugoqela umthunduluka. Umthunduluka ulombala obomvu, abantu bayahamba egangeni besiya dinga izithelo lezi ukuthi bezidle.

Imithi yesintu efakwe phakathi kwama tshubhu. Bayabe sebeyihlanganisile leminye imithi yesikhiwa. Abantu bayathatha imithi leyi beyegcoba. Iyabe iphakathi kwamatshubhu ibhaliwe ukuthi isebenza njani.

Inyosi zitholakala egangeni. Abantu bayahamba egangeni besiyethapha uluju lwenyosi bebuye lalo. Luyasiza kakhulu emzimbeni ikakhulu ebantwini abayabe bekhwehlela luyelapha isifuba.

Igabha lomuthi elilombala omhlophe njalo kukhona umzila olithanga igabha leli lilesivalo esilombala omhlophe igabha leli libhaliwe ngamabala okukhanya ukuthi lingabe libhalwe ibizo lomuthi ophakathi kumbe amaphilizi ayabe ephakathi.

amambodlela amabili alombala omhlophe lolithanga abhaliwe eyinye njalo eceleni imbodlela ilombala omhlophe wonke alezivalo ezimhlophe eceleni kukhona izigubhu ezintathu ezitshiyeneyo

Eminye imithi yesintu bayahamba bayethatha egangeni izihlahla babuye behlanganise leminye imithi yesikhiwa bebesebesenza amafutha ayabe ephakathi kwetshubhu umuntu ebesegcoba nxa eyabe elesikhumba. esiphuma amaqubu kumbe izilonda.

Imithi yesintu lezinsuku sebeyifaka emambodleleni besenzela ukuthi beyethengisa abantu sebeziyenzela imali enhle abatshontshi bayahamba beyezigebhela imithi leyi egangeni

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko. Isihlahla lesi singabe silusizo empilweni zabantu. Amahlamvu lawa engabe eselapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni okuqakathekileyo yikuba kwazi uncedo lwamahlamvu lawa.

Abantu abanengi abalesikhumba esithanda ukuphuma amaqubu kumbe izilonda ikhona umuthi oyabe uphakathi kwetshubhu emhlophe njalo umuthi lowu uyabe ubhaliwe ukuthi uwusebenzisa njani.

Umfanekiso wesilisa ogqqoke ibhatshi elimnyama eceleni kwakhe kukhona amagabha amanengi amanye alombala omhlophe lezivalo eziluhlaza amanye amhlophe alezivalo ezilithanga.

Igabha lomuthi elilombala omhlophe liphinde libe lesivalo esimhlophe, libhalwe igama lomuthi phakathi liphinde libhalwe ukut usetshenziswa njani.

Amagabha akhanya lamafutha, njalo amanye amafutha akhanya esematshubhini. Amafutha wonke lawa ayenziwe ngamafutha esintu. Bayebe sebeyihlanganisile lelemithi yesikhiwa ukuze beyenze amafutha lawa.

Isihlahlakazana esincane esilamahlamvu aluhlaza njalo silamaluba abomvu lalithanga. Simile etshanini obunengi obuluhlaza. Kukhona njalo amaluba amhlophe. Isihlahlakazana lesi singabe siselapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Isihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza isihlahla lesi abanye bayabuya bethathe ingatsha zazo abanye bethathe amaxolo abanye kumbe bethathe amahlamvu besiya yenza imithi etshiyeneyo emakhaya.

Abantu abanengi sebethatha imithi yesintu beyifake phakathi kwamabhokisi, ibhokisi elibhalwe ngamabala aluhlaza njalo lilefanekiso liphinde libe lomunye umpala othanga.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi abantu bayahamba egangeni besiyagebha izihlahla lezi ukuze bayenze imithi yesintu bebesegada lemithi leyi besiya emadolobheni besebesiyayithengisa bazitholele imali.

Amahlamvana aluhlaza tshoko, amahlamvu lawa engaba lusizo empilweni zabantu engabe eselapha imikhuhlane ethize. Okubalulekileyo yikuba kwazi ukuthi amahlamvu lawa ayelaphani.

umuntu okhanya eyendlale intshalo wafaka ama hlamvu aluhlaza okutshengisela ukuthi amahlamvu lawa uvela kuyawadinga egangeni ngawezi hlahla kukhanya umuntu lo ubuya ukuzopheka amahlamvu lawa ewadle ezivikela kweyinye imikhuhlane.

Zinengi izihlahla egangeni ezilahlamvu atshiyeneyo .Ezinye izihlahlakazana ziyanaba phansi azikhuli zisiya phezulu .Njalo kukhona ezinye izihlahla ezikhula zibe zinkulu kakhulu .Izihlahla zonke lezi zile misebenzi etshiyeneyo .Ziyayenza imithi yesintu elapha abantu .

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, kukhona izihlahla ezithela izithelo ezidliwa ngabantu. Izihlahla lezi zigoqela umviyo, isihlahla somthunduluka kanye lezinye ezinengi. Ungadla izithelo lezi ziyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Umuntu ohlezi phezulu kwecansi ubambe igiga esandleni ubambe umgigo phansi kukhona imithi ekhanya isemiganwini yezigodo etshiyeneyo okutshengisela ukuthi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezinengi egangeni ezinye zilamaluba alithanga ezinye njalo zilamaluba ayabe emhlophe. Izihlahla zonke lezi ezigcwele egangeni zilusizo abantu bayabuya befuna impande yezihlahla kumbe amaxolo ezihlahla besiyayenza imithi ngekhaya banathe.

Izulu likhanya ukuthi liyana kugcwele amanzi edamu . Eceleni kwedamu kukhona izihlahlakazana ezimilileyo njalo kukhona lotshani ubuluhlaza phansi abantu bayahamba besiyathatha amahlamvu izihlahlakazana lezi ezimila eceleni kwamanzi.

Egangeni kukhona izihlahla ezithela izithelo ezidliwa ngabantu abantu bayasuka besiyegangeni besiyidinga izithelo lezo ezinye ziyabezibomvu izithelo njalo ziyelapha kakhulu emzimbeni ziyayenza imizimba yabantu iqine.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi abantu bayahamba egangeni besiya zigebhela izihlahla lezi beyenze imithi yabo yesintu behambe emadolobheni beyethengisela abantu bezenzele imali.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezinye zilobungozi .Ezinye njalo ziyelapha .Okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi izihlahla eziyelaphayo kanye lezihlahla ezilobungozi ukuze engaphambanisi .

isihlahlakazana esilamahlamvu amade isihlahlakazana lesi sikhangeleka engazathi lichena ichena liyelapha imizimba yabantu liphinde liyelaphe inkukhu emakhaya nxa ziyabe zigula bayalifaka phakathi kwamanzi anathwa zinkukhu

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu aluhlaza esimile duzane komduli olezitina. Isihlahlakazana lesi. abantu bayathatha amahlamvu aso. Abanye bayabe befuna ukuyazelapha izilonda. Uyafika usiwomisa ubusugiga kube ngumuthi usufaka esilondeni.

Izihlahla kazana ezinengi egangeni ezinye zilamaluba alithanga ezinye njalo ziyabe zilamaluba amhlophe ziyabe zilamahlamvu amancane abantu abayahamba besiyadinga izihlahlakazana lezi befuna ukuzelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Isihlahla esikhanya simile endaweni okugcewelekhona amatshe isihlahla lesi silamahlavu aluhlaza abantu bayabuya bezothatha amahlamnvu kumbe befuna impande zesihlahla besiyazelapha.

Egangeni zikhona izihlahla ezilamaluba amhlophe ezinye njalo zilamaluba olithanga. Izihlanhla zonke lezo zilusizo empilweni zabantu zingabe ziselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni okuqakathekileyo yikuthi ube kwazi ukuba isihlahla esinje siyelapha umkhuhlane onje.

Egangeni ezinye izihlahla zilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Amahlamvu lawa aqakathekile. Abanye bayahamba egangeni besiyathatha amahlamvu befike bewawomise bebe sebewagiga kube ngumuthi wempuphu.

Amahlamvu ezihlahla egangeni nxa uwakhangele ayabe engani akala ncedo kanti aqakatheke kakhulu ezimpilweni zabantu. Alapha imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, kukhona izihlahla ezikhula zibe zinde kakhulu . Njalo Kukhona ezinye ezingakhuliyo . Izihlahla zonke lezi zilusizo zingabe ziselapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Isihlahla esimile egangeni esilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Zinengi izihlahla ezigcwele egangeni, abanye bayahamba besiyaquphuna izihlahla befuna impande. Abanye njalo bethatha amaxolo ezihlahla besiya lapha imikhuhlane etshiyeneyo emakhaya.

Izihlahla ezigcwele egangeni abantu bayahamba besiyadinga amahlamvu ezihlahla befike ngekhaya bewawomise besebethatha ingiga lomgigo begige umuthi ucine usiba yimpuphu.

Abantu abakhanya besegangeni okutshengisela ukuthi bengabe begebha izihlahla ezitshiyeneyo befuna impande zamahlamvu ezihlahla besiyayemza imithi ngekhaya ukuze bezelaphe emkhuhlaneni etshiyeneyo.